Tsino tsili tsisoolo tse musisaali isi balanga bari tsintsofu tsaleya kyimisanga ni kumunywa, ni kamaru kayo Kali kamabalayi tsemikhile mumusuru kumuleyi kukuli kwa green

Tsino tsili tsikhaafu tsemusisaali tsemikhile mukewa tsayiborokha tsinzika akhundu isi tsili ayooma

Tsikhima tsibili kindi nga idwela yekhale yalolele mukhono mwayo ikindi yalolelele ibweni tsikhima tsino tsilikho kimikyinga ne mumono mwatso mumali nga kumumu kwarurire

Umundu wa'ambile kamakhono kewe mumwani isi bali khukhwomesa khumumu imwani yiino bakyobula bakirusakho bukhobolyo bali khukirengekharengekha khukikholamo bibindu bibindu

Basaani bali mwikhongoolo nga mutwela we.. wawambile kumukango warele mumeetsi ukundi warelemo i'side yelubeka lwengaki nga umusaani yuno wakwalire ingubo imaali ni i'lonyi iye jinisi

Bibyombekhe bili khundulo khwe luguddo nga bili nga bili bandu bakhalewo bibyombekhe bino siliwo sitwela sili sikhale nga barere nga ba'parkingilewo ipikipiki, isindi basi akha murangi imbesemu nga ibweni wayo iliyo luguddo

Kameetsi Kali khutsutaukha khukhwama khungaaki khukhwikha asi, Kali kamakaali ate kamamiliyu kabirira mu'bisaala bili bimiliyu naabi nga bili muranji iya'green

Babaandu babili bemikhile ,bemikhile atwela bafanile basutile tyori bisaala mungakyi nga ibweeni wabwe iliyo kameetsi nga kumumu nga kuli khuwawo sawa tsili nga tse angolobe .

Shino shirimba isi bombekhamo bibyombekhe bileeyi ni bibimbi Amala khundulo khwayo khuli khubirirakho babandu ni bitima biwanga

Umuundu wakwarire ingubo iwaanga ali khukhwosya inyaama iye ngokho mu syuuma sisirambisa kamasanyalazi. Umuundu yuno ali ni babaandu babandi inyuma wewe.

Babandu bakaali basungu bekhaale khumeeza imbotokhelefu bali mu meeting nga balikho ne byesi bali khukanikhakho barele ne tsi laptop khumeeza iyino ne mutwela waambile isiimu mukhono wakwarire ne tsindabilo mumoni.

Umukhaasi wamemile umwana khumukongo khwewe ,ibweni esi ali khutsya iliyo bisaala ,amala wabowa litsune lyebwe ,wakwarire shiteteyi simali

Inzu iye liloba nga bakikulila kamaabati nga tsindulo tsayo iliyo kamaatore nga khusawa tsekumusi itsu yino ibonekhana nga khayu khe bulamu .

Umusaani nga wawambile khavela kha yellow ali khukend a mu khatale khesi bali khukulisilamo bibindu bikali nga tsili khusawa tse kumusi nga bibindu bino bili tsinyanye ni bibindi bikali

Umukhasi wakwarile I't-shirt iya'blue ilikakho bimuli byabotokhelela mwikosi mwewe, waboyi sitambala khumurwe khwewe silimo bibesemu buwanga ni bwa'yellow umukhaasi yuuno walolelele ibweni nga inyuma wewe ili sisaala

Umusaani mutwela Ali khupikyipikyi watsile khu'shell khukula kamafura kemu pikyipikyi khu'shell khulikho umusaani mutwela wakwarile i'sweater imbesemu ni lonyi iye jean amala numukhasi wakwarile sitambala naye ali khundulo kharebe kha'blue ni i'motoka imaali tsa'parki ya'parkingile khundulo